Hormonal end balance dey happen wen your body get too much or too little of one or more hormones wey your body need. The hormones na messengers wey body need, chemical messengers wey dey regulate part of the body and how e dey fuction so various tins fit cause dis imbalance, various factor fit cause am wey fit also lead to different symptom and condition depending on the hormone wey you no get for body and the way wey the hormone de dey for your body. Wetin dey cause hormonal end balance? Na age, pesin age as pesin dey old naturally tins dey change for pesin body, during puberty, wen pikin don reach the age of puberty e don dey menstruate, tins don dey change e dey affect, you know pregnancy, menopause age dey affect hormones. Some oda condition or cause na medical condition like thyroid disorder dey also cause mey pesin hormone no dey balance, diabetes if pesin get diabetes, e get one wey dem dey call polycystic ovary symdrome PCS da one too dey also affect the hoermone wey dey pesin body rather reduce or increase ten se and e go affect ten se, even tumors, some tumors dey also affect how hormones dey produce for pesin body. Anoda factor na lfe style, pesin dey too stress, no dey chop well, no dey exercise, e fit contribute to hormonal imbalance. Anoda tin na genetics as well, how dem take born you, your makeup, your wiring go fit also.if na somtin wey your mama and papa been get your family history been get, e go affect you. So wetin be the common symptoms of dis hormonal end balance? Your mense no go dey normal, your weight go change, your skin, your hair fit change. Some pipul go experience lost of hair, hair go grow where e no suppose to grow some women go get beard, dey go grow hair like man, some no go even get then dey con get dey arc me. Some the symptoms na dia mood go change, energy too tired, too depress, some fit no dey sleep some dey sleep too much Anoda symptoms na the fertility issue sey the hormone no balance you fit get infertility f difficulty to born. Some the symptom of dis tin na libido change t=dos wey dey mari dey no go wan sleep with their wife or husband because the tin dey affect dem, tins so like digestive system, headache many oda tins but dis hormonal balance e no fit get treatment like dat but dey fit manage am you go manage am with your life style, change how you dey chop, manage your stress, eat balance diet and exercise, sleep well, dos tins fit improve. Then medicali, go treatment, dem fit replace your hormone, e get wetin de dey call hormone replacement therapy, sometin to regulate the hormone, some pipul fit do surgery, correct but e no dey correct like dat. Then address some other tin wey dey help you weda na mental or emotional seek help, theraphy when necessary, so all dis tin fit help tp manage the situation.

HE00052 Hospital na place wey dey diagnose, treat and rehabilitate patients wey get different-different kind of sickness and disease. Den get in-patients, den get out-patient, that means pipu wey dey come admit then the ones wey go just come collect medicine go, na im dem dey call in-patient and out-patients. Hospital also play important role for education, for research and also to promote public health for communities. Now hospital get different function, e get patient care as one function wey den dey provide service for patients either na medical service oo, surgical, psychiatric, different type of patient care service. Some dem also diagnose illness, some dey treat, some dey provide care in case the sickness na maybe terminal, den go dey provide care till the person recover abi e no recover, and some also na for rehabilitation, people wey dey recover form different things maybe na addiction, mental health, hospitals dey provide that one too. Hospital dey also require stay for pipu for come and go that one wey we dey call in-patient and out-patient. Hospital dey also give education and research, some hospitals their work na to dey research sickness, find out cure how den go help pipu, den dey also train pipu, den dey train nurse, health care professional, make dem get new skill, know the new things wey dey inside the medical field another use of hospital. They also dey do wetin den dey call technical research, da one na for the medicine, den dey find new medicine wey go help pipu life, medicine wey go treat certain things wey still dey happen to pipu na another function of hospital. Hospital dey also provide public health, wey dey promote health awareness, na dem dey tell pipu wetin dey concerning some diseases or vaccination, den dey conduct program, den dey call them community health or public health, hospital dey organize am, na wetin hospital dey also do. Then for those wey don old, some hospital dey also provide care for pipu wey don old, wey no get pipu but dem need help, hospitals dey provide am. So hospital get many many function and e dey importance make atleast for where you dey, one hospital dey near you in case of any emergency.

Choking na something wey dey happen if pesin no fi breath, if something dey block their throat, maybe they chop something, they swallow something by mistake or they drink water e go the wrong way na im choking fi happen. How you go know say pesin dey choke, na sey e go dey hold im chest, dey try breath, dey try talk, dey try do certain things wey e no fi do. In that moment, you go know say wahala dey, this pesin need help. If pesin dey choke, wetin you go do? E get different type of situation, for example, for pikin, if pikin dey choke, you gats handle am with care because na small pikin, you no go use too much energy, make e no fi go wound am pass normal. For pikin, you go bend am, rub im back, dey rub im back, dey rub im back, dey press im belle small small, make e fi come out. But, if that one no work, straight to the hospital na im be the next situation. For adult, if na adult dey choke, encourage them make dem try cough, dem fi cough hard cough, cough am out, cough am out, if the thing no still con come out then you fi blow their back like five times, hit am five times make the thing wey dey block the back, the throat come out. If that one still no work, bend them, rub um hold their abdomen, na wetin dem dey call abdominal thrust, press their belle den go bend, you go press dey lift them like say you wan carry them up, bend dey rub their shoulder, dey rub their back, still dey try manage the situation. If after all of these, the pesin still dey choke the next thing na to go hospital because choking no be something wey den dey carry play, pesin fi choke, if something no happen in time, the pesin fi die and we no want the situation wey pesin go choke on top small something con die for nothing. So when pesin dey choke near you before you shout help or anything, first calm down, look situation, bend am over, do all these things, encourage am say cough, bend am, blow im back five times, hold im belle make e try if e still no come out, then carry am go straight to hospital make doctor fi help am.

Bone fracture na something wey dey happen to pipu, fi happen to anybody because of accidents or even some pipu den dey take am born, say den born them their bone no strong and e fi cause fracture. So plenty things fi make pesin bone break, either by say the pesin skin break o, or bone fragments no stay for bodi well, e fi cause fracture. Fracture dey for different types, e get the one wey den dey call close or simple fracture, e get the one wey den dey call open or compound fracture, all na fracture wey dey affect bone. E get how dey fi also categorize am into displaced fracture or non-displace, dis one determine where the bone dey, whether e align or e no align, all na still fracture. Then e get the ones wey dey happen accord to pattern, dey call am fracture pattern like transdense, oblique, spiral and compression, these ones dey explain the shape of how the thing take break, so one fracture no be thesame, another fracture different from another fracture, so if you no know, den fit treat pesin wrong or fi spoil pesin leg altogether. So e better make you know the different type of fracture wey dey as doctor or as human being so that they go know the proper treatment to give if e happen to anybody. Now close fracture or simple fracture, that one bone fi break but the skin no break, pesin fi get accident wey the bone break but the outside dey okay but inside bone don break na simple be da one. Compound or open fracture na the one wey bone don break con dey shoot out from bodi from the skin e don break con tear the skin so dey see am, that one dey very high risk and infection, da one dey mostly occur like accident happen. Anoda one na displaced, this one the bone no dey together, no align maybe because um <coughs> of how den take born the pesin or maybe the surgery no go well, the bone sha no align. Then non-displace fracture, da one na bone wey dey original position, everything still dey intact. Now another type of um fracture, na the one wey den dey call transdense, da one e get as bone dey stay. Another one den dey call spiral, the one wey dey be like twisting, da one pesin bone dey twist na still fracture. E get one wey den dey call green stick fracture, this one the bone dey bend, dey crack for one side but no dey break all, da one really dey for children wey some of them dey use am born. Another fracture na stress fracture, this one na small crack wey fi happen because of stress, maybe you stress e part of your body too much, na da one den dey call stress fracture. So all these fracture e good make pesin know the different type so that when e happen, you go know, dem go know, the doctor go know how to take handle am carefully

Our immune system na the thing wey dey help our body stay well, na the thing wey dey help us live as human beings wey God create. If you no take care of your immune system, na disaster you dey call for yourself. Now, how we fi help our immune system? Plenty ways de wey we fit strengthen our immune system, make e be sey our life dey okay, we live long. You go check your lifestyle, you go check wetin you dey chop, you go check whether you dey exercise, you go also check whether you dey sleep well, you dey manage stress well. Now, for lifestyle, the food wey you dey chop play a very important role to help your immune system. If you dey eat too much junk food or your immune system no go get power to fight disease when e come, so wetin you go chop wey go make you dey okay? E go eat fruits and vegetable, fruits wey get vitamins, mineral, antioxidants, those things wey dey help our body fight diseases. You go also take protein, main protein, the one wey be like fish, chicken, beans, those ones too dey produce acid wey den dey call animo acid for your body to help yourself. Chop rice, chop bread, wheat bread reduce sugar, all those things no dey help immune system at all, too much sugar, too much alcohol remove am for your body. Another thing wey fi help your immune system na exercise, you exercise regularly, atleast thirty minutes everyday you exercise, find good things wey you like, if na swimming, if na walking, if na jogging, if na running, some pipu na dancing, so far you dey do am everyday your life go dey okay, no con overdo the thing because sometimes you go overdo the one wey go con affect you, give you, weaken your body altogether, you no wan that one. Another thing wey fi help your immune system na sleep, sleep well! Some pipu no dey too sleep, they work more than they sleep, but e dey, e dey encouraging if you fi sleep well, sleep long, e go help your immune system, no dey watch film too much, create bedtime routine, baf, read book, anything wey go help you sleep, sleep well do am. Another thing na to reduce stress from your body, talk to pipu, spend time with pipu, take walk, enjoy other things wey you like, do things, hobbies wey you like, to relax, recharge, go your family and friends, if you no wan see anybody, just dey your de, anything wey go help you remove stress, that one still dey. Also take your medication or vaccination according to how e dey do you. All these ones, with all of these, plus God join, your immune system dey okay.

Immunization or vaccination as some pipu dey call am, na how den dey take make pesin dey resistant to disease, den go just give the pesin wetin den dey call vaccine, that thing go dey inside the pesin immune system con create wetin den dey call antibodies wey go help the body fight specific disease according to the vaccine wey den give you. This process dey provide immunity, e dey allow make pesin body no say wahala don come, and the things wey dey inside your body go stand up fight, defend your body for future. Immunization get somethings wey den dey call antigens, these things dey trigger immune system, dey make am wake up say wahala dey oo! This antigen go tell body, then the body go release the things wey suppose fight. When the antigen don, when the antigen don get message, immune system go respond, wey den dey call antibodies they go con fight, and that way pesin dey okay, body nothing go happen to the pesin, pesin don overcome. Wetin be the benefits of this immunization? Immunization na to prevent disease, to prevent chronic serious disease wey fi lead to death, for example, measles, polio, tuberculosis, all those ones if dem no do you immunization pesin fi die, and e dey very common among children, na why den dey encourage sey make den dey do the vaccination from small, from when pikin born to their, den dey grow, make dem dey give them as their age dey go, to help them live long life. Another thing why den dey need vaccine na to reduce the risk of disease, pipu wey dey de vaccinated, disease no go too spread, if plenty pipu do am, the thing go, e go help the disease reduce or even comot kpata-kpata. Another reason na to protect pipu wey dey live for community, when pipu dey live plenty, if dem no immunize, ahh! Pipu fi die, go dey spread, things go dey affect pipu. For example, small, all these diseases like small pox, chicken pox wey dey very easy to catch, if dem no immunize pipu, e dey very easy, e con be like outbreak, before you know it now communities go dey die, pipu go dey die for plenty plenty number, na why immunization de very important because e dey control disease, e dey help eliminate, sometimes e dey eliminate am completely, e no go de, e go reduce. For example, this polio dey one time wey e dey rampant but now polio no too de again because of how dey don tackle am with immunization. Then immunization get types, e get active one immunization, passive immunization, con get the one wey be combination immunization, so different types de, choose the one wey go work for you.

Implant for medicine na device or tissue wey den dey put inside pesin body, either permanently or for a while to help pesin function or to support tissue for pesin body. This implant dey fi be prosthetic, dem fi be device, all na to help monitor pipu body function. Implant also dey for the one wey den dey use for teeth, dental protectics like dentures, wey also dey help pipu wey get isssue for teeth. Now general medical implants dey, that one na the one wey den dey put inside body to perform functions for pesin, for example, if pesin body lose, dey cut im hand or something happen sha, e get one wey den dey call prosthetics, that one na implant for pipu wey no get leg or hand. Hip replacement na still implant for pipu wey hip get one problem or the other especially for old age. And then those wey get heart issue, get the one wey den dey call heart valves all na prosthetic medical implants. E get the one wey be monitoring device, den dey call am pace maker, that one na for heart as well. Cochlear implants, those ones den dey put am for ear those wey get ear problem. E get the one wey den dey call tissue graft, that one na blood vessel wey den dey put inside to construct tissue wey don spoil for body. All those ones na example of medical implants, dental implants con de too, that one na for teeth, pipu wey lose their teeth or their teeth no strong they need artificial teeth, different type de. The one for the root, wey den dey put for mouth, e get the one wey den dey put for the jaw bone as well, endosseous implant. E get another one wey den dey call subperiosteal implant, all na to help pesin wey get mouth problem, teeth problem to improve their chewing function, their oral health and the way wey their teeth dey be for mouth, all that one na still implant. E con get another implant wey den dey call contraceptive implant, that one, this one na for pipu wey, women wey don born wey no wan born again, den dey put am inside their body, for their hand, some dey put am inside their cervix, some den get, dey put inside their body IUD, different types dey, all these na implants wey de, den dey use for medical fuel, to help pipu wey need one of such for their body.

Ante-natal care dey very important because e dey help promote the life of mama and pikin during pregnancy. E also play very major role to help prevent complication and also make pesin fi know things wey dey happen as belle dey grow. Another things wey ante-natal care carry na say, woman wey carry belle go dey go regular check-up, go dey go screening, they go also teach them how to manage any wahala wey fi come up during pregnancy wetin to do and how to manage the situation. Ante-natal care dey help mothers know wetin to do when po ten tial risk occur for complication. E dey provide vital intervention for some of them, like den go teach you how to take medicine wey go help your pikin, treat you for tetanus. Those wey get hyper ten sion, den go sha manage all those things, the pikin for your belle den go show you, they go teach you, they go monitor am. Ante-natal care dey important also because e dey help reduce maternal and perinatal mortality, that’s when mama die or pikin die, e dey help reduce am for pregnancy wey be the one wey dey call high risk e help. E dey also help to promote growth and development of pikin wey dey inside body because doctor go dey check am know sey madam! this one dey okay, this one no dey okay, so the mother go dey receive the necessary support to make sure the belle dey okay and then the pikin dey okay as well. Ante-natal dey also prepare mothers for how they go take care of the children, how they go take care of their babies. They go teach you how to prepare for labor, like if labor come Wetin you go do, give you wisdom, give you tips on how to manage the pain, how to feed your baby, how to breastfeed, how to baf and all of that, na why ante-natal care dey very important because if these things no hard, pipu fi just born, carry pikin or carry belle no con know wetin to do, at the end of the day they go con wound themselve, either den die or the pikin go con die or they lose so much in the process, na why e dey important to go for ante-natal care if you know sey you carry belle because your emotional wellbeing dey very important. Na who head correct go fi go hospital to go born, so if something dey do you, you go fit tell them say e dey do me like this, ante-natal care dey important for that as well, so e dey very necessary and important make pipu wey carry belle go for ante-natal.

HE00059 Clean water dey, clean water access dey very important for public health, e also dey very important because e dey prevent water borne disease, e also dey promote overall wellbeing. If water no clean many things go happen for that community, pipu go dey sick, things go spoil, everywhere go dey infected because clean water na life. Clean water, access to clean water dey very essential because of hygiene, dey essential because e go help pipu live long and e also promote healthier environment for communities. One reason why pipu need clean water access or access to clean water na because of disease prevention, if water clean, disease go reduce. Water borne disease like cholera, diarrhea, dysentery, typhoid and hepatitis no go dey because the water dey clean. When water no clean, if you put am for body especially for children, e no hard make these things occur, before you know the thing don spread and e don become national problem. Another reason why clean water access dey very important because of hygiene, improved hygiene like during that corona time, washing of hand dey very important at that time, so if na dirty water you use wash hand, e go still affect your body which you no even want because disease and germ go spread very fast, so to have clean access water dey important to improve hygiene. Another reason for that na say make e reduce work for dem doctors, dem nurses because clean water reduce the number of pipu wey go dey go hospital for sickness or disease because of the pipu wey dey inside. Some health care centers no get enough staff, dey need water no clean, den go con make the work hard for everybody and that way everything go con dey stress everybody at thesame time, so e dey important make water dey accessible, not just accessible but make e dey clean. Clean water dey also help for food security, because that sanitation dey very important, when everywhere area dey fine, the area dey clean, e go dey easy to plant, e go dey easy to put things in place for food wise, pipu go fi grow crops, food go dey, hunger no go too dey too much like that because water dey. Water dey very important no matter how small, e dey even help with poverty because pipu go focus on their life. Where area where water no dey, before den go find am, things go hard, things go dey tough for pipu.

Exclusive breastfeeding wey dey very important for every new born pikin wey dem born na sometin wey every mother supposed consider bicos for di first six months of pikin life e go dey take only breast milk mey de come out for im mama body. Dis na very important tin for di health and development of di pikin and even di mama dis milk get very vital nutrients wey dey help di immune system of di pikin. Dis milk also carry somtin wey dem dey call anti bodies wey dey also protect di pikin from disease and plenty plenty oda benefits like dat wey dey reduce many many tins for disease o, infection, wey dey happun for pikin for leta leta, for even dia life. Na why exclusive breastfeeding dey very important. Now, wetin be di benefits of dis exclusive breastfeeding? Complete nutrition di milk carry Complete nutrition as e dey so. Evri tin wey di pikin need for di first six months dey inside dat milk evritin for dia growth, dia development, essential nutrients de inside na why dem dey call am Complete nutrition. Den dey dey support immune system e get antibodies wey dey protect from infection very very important like diarrhoea even neumonia dat breast milk contain anti bodies. E dey also help reduce risk of sickness bicos pipu wey dey do breastfeeding dem no go too go hospital bicos of any infection or anytin like dat bicos pikin na only breast, from breast to mouth. So any oda extra tin no top dey inside, infection wey fit happun no go dey. Den digestion, breast milk dey help digestion for children wel wel more dan formula milk. Breast milk dey go straight up, formula go fit cause some issue like constipation or bloating for dat early stage. But breast milk no get any of dat, digestion dey very easy. Den development for dia mind, for di brain breast milk dey very important bicos e dey help perform betta, for intelligence e dey help dia IQ even till wen di pesin don grow na why e dey so important. Den di body weight, dey also help pikin get weight, breast milk—haaa! Very important! Bicos pikin go grow well anytin like childhood obesity no go dey bicos e go grow according to how e suppose grow, very ok. And e dey also help di mama recover fast, if you dey breastfeed for six months, you go fit recover, postpartum complications all dos tins no go dey. Pregnancy weight, e go reduce all of dat from your body, and e go even help you to bond wit your pikin very well. Breast milk dey very important, very very important.

Selfcare dey very important bicos you dey impact your physical and mental health e dey also impact your overall well-being and your stamina as human being. Self care dey also help manage stress, dey reduce sickness, di risk of way pesin fit sick, dey increase energy level. To prioritise self care nobi nobi bad tin, e dey also help um improve relationship and productivity. So how e dey take reduce stress? If you dey take care of your sef dey relax, dey de mindful of wetin you dey put inside your body, through wetin you dey watch or who dey tok to you dats fit help your your mental health, e dey spend time with pipu or go places wey dey help you relax na sef care be dat. You Dey take care of your sef. Di sef care also dey promote mental health you ge get opportunity to comot, travel go somewhere go recharge go do tins wey you love enjoy enjoyable activities wey you love na stil part of sef care e dey help the reduce stress um and e dey boost your mental health. Sef care routine fit also improve concentration, if you no sabi concentrate just take time relax e dey help pipo wey dey de frustrated. E also increase, so if you take care of your sef frustration go reduce, your happiness go increase. Sef care dey also impact our physical health if you do, if you do exercise, dey chop well dey sleep well na sef care be dat, that way you dey help your body, your body go dey ok, your immune system go get stamina no go too sick sick, no go dey dey think too much, all na sef care and e dey very important. Dis tins wey you dey do, dis activities dey also reduce risk of sickness dey increase energy dey even improve overall body physical well-being of pesin so e dey very important make we look oursefs. Get self care routine to help our sefs as human being. Den e dey also help relationship bicos if you dey ok, you go fit relate wit your Broda well, you fit manage stress, you fit think positive you fit Communicate wit pipu, you fit um show bond, show empathy you no go dey very negative or back ward, you go fit show love to pipu coz you ma sef you don take care of your sef, so very important make we take care of ourselve e dey also increase productivity wen you relax wen your mind don dey cool you go fit think new ideas wey go help you your biznes or anytin wey you dey do, friends you go dey refresh you go dey able to focus on tins you go do am well den you go get stamina bicos if e happen if situation happun you know say stamina dey, bicos you take care of your sef, and e dey also improve self-esteem, so e dey very important nobi waste of money nobi nobi luxury na necessity bicos you dey maintain di general hex of a pesin both physical and mental.

To walk get numerous health benefits, plenty tins wey your body go benefit from if you fit get like a routine of walking as human being. Walking dey improve tins wey dem dey call cardiovascular health that's your heart, evritin wey concern your heart e dey improve am, e dey improve your weight, e dey also improve your mood. Walking no hard o, na just somtin wey evri body dey do evri day simple, low impact activity e require nothing at all, just to stand up and move dat is all. And e require your time and e depends on how you wan walk weda fast you wan walk abi na slow abi na slowly. Bicos evri day as pipu dey move na walk, dey walk. Regular walking dey improve dey help prevent chronic condition like heart disease, type two diabetes, anoda diffren type of disease like dat. Now cardiovascular health dey improve if you walk. Your heart go dey strong, your heart muscle go de strong, e go lower your blood pressure, e go improve your circulation, e dey even reduce di risk of heart disease and stroke if you fit waka, waka wel. E dey even help weight dey burn calories to walk increase metabolism dey contribute to weight loss e dey even maintain weight as well. Walking dey also help your bone and your muscle, dey strengthen am, especially for your leg and for your glutes. E dey also improve balance dey also improve coordination, e dey help your joint as well e dey lubricate your joint dey strengthen your muscles, dey ease joint pain, dey reduce arthritis, many benefits of walking dey na why e dey important to walk. E dey also improve sleep, e dey also help pesin, your sleep circle go dey ok, reduce stress, dey help you rest, dey also help your immunity, your immune system, di risk of catching disease, cold, all dos tins no dey, walking dey help your mind if you walk blood go flow to your brain, help you focus, help you remember tins, your, your cognitive performance, e dey reduce stress, e dey reduce anxiety, walking get many benefits bicos e dey even help your creative thinking, so e go good make pipu walk, make am a habit to dey walk and your life go dey ok.

Infertility treatment dey of diffren type, I no fit use one cure evritin bicos diffren tins dey cause Infertility. Some of dis tins na, between life styles, some of dis treatment na from lifestyle changes, some na medication, some fit be surgical intervention, and some na system reproductive technology for example the one wey den dey call Invitrofertilization wey be IVF, di treatment dey of diffren types and na for diffrent reason some na to regulate ovulation, some treatment na to correct hormonal imbalance, some na to surgically address some issues may be fallopian tube don block or di pesin get endometrio tryosis. Now, infertility treatment dey common and there are diffren types e get diffren ways wey dem dey take do dis in infertility treatment. One na life style modification. For pesin wey dey get infertility, dem fit tell you say make you check how you dey live your life, your weight if you dey gain too much weight or you dey lose too much weight, dem go tell you say may you manage am. Bicos dat one fit affect fertility. Anoda tin na to chop betta healthy diet. Balance diet dey improve overall health of pesin and even reproductive system. Reduce alcohol. Alcohol too na sometin na pesin wey dey always take alcohol dey take tobacco you go gaz Reduce am or avoid am at all make e fit help fertility. Anoda tin na stress. If you no dey manage your stress well, e fit affect fertility your stress level high you no go fit born. Anoda way type of infertility treatment na through medication. Dis one na drugs you go take drugs, e get some drugs wey be fertility drugs women dey take am for ovulation disorder, some dey take am to stimulate dos wey no even see am at all dem go take am to stimulate ovulation. Den some na hormonal treatment, if if dia hormones no balance di tin wey dey help regulate dia body no dey ok dey go take am na still fertility infertility treatment for di woman. E even get for di man sef, in case di man um um male organ no dey function well, erectile dysfunction treatment still dey to address such issue. Anoda one na surgical procedure. In case fallopian tube don block or for men somtin don spoil wey suppose dey produce sperm e get some surgeries wey dem dey do wey go help infertility for dem. Den di one wey dem dey call Assisted reproductive technology dat one wey dem go gatz use technology support somtimes dem dey call am IVF wey dey go carry egg and sperm put inside pesin body or dem go do artificial insemination or dem go go di sperm outside, you go donate egg, diffrent types dey but all of dis na infertility treatment so for pesin wey never fit born help dey is not di end of di road.

In home nursing na di type of nursing wia health care providers dey provide care to individuals for dia own house instead of for hospital or for clinic. Plenty services dey inside dis inhome nursing wey be tins like wound care, medication choose feeding many oda tins. In home nursing dey help reduce hospital admissions and re-admission, e also dey provide accessible care for dos wey get mobility issues, pipu wey no fit waka. Who dey provide dis home care? Some hospitals dey provide am, some private organisation dey also set am up as services wey dem dey render and dem go use registered nurses maybe di primary providers for dis home nursing. Wetin dem dey offer for dis kain place? You fit see tins wey include wound and stomach care dats incase pesin get wound maybe diabetes or sometin dem go dey treatment am. Medication administration, you no fit take your medicine well, you need pesin wey go sey help am dey administer am dos nurses na dia dem dey. For chew feeding, dos who dia own situations dey critical dem no fit chop inhome nursing dey help provide services wey go help pipu like dat. Monitoring vital signs too pesin dey, maybe e get some certain tins wey dem need check all di time so get an inhome nurse go help in dat situation. Also for personal hygiene assistance, and most of di pipu wey dey use dis service dem be old pipu nobi young pipu wey get strength na pipu wey no get strength for body dey really need dis services bicos dia body weak dem no fit do anytin or dia family members to help dem, so dem go require di service of inhome nursing. Why e dey very beneficial? Bicos e dey reduce hospital readmission, instead of to dey come hospital all di time, dey queue dey wait in line to see doctor, all dis tins go happun for di comfort of your home, you no go dey queue, you no go card, all dos tins no go dey. Access to care dey very important bicos na you and di nurse dem go take particular care of di pesin pipu wey no fit waka for too long, or no fit waka at all dis kain of nurses dey help dem and also bicos some patients fit no get family dis nurse go come turn dia family somehow dey help dem environment go dey comfortable, conducive pipu fit even recover fast bicos di care dey very paramount and di support dey dey receive go help dem na why inhome nursing dey good if you fit afford am.

Complimentary feeding na food wey dem dey give pikin wen e don pass dat six months window food wey dem dey give afta dem don feel say di breast milk no dey enough wen pikin don grow reach wia im body don dey full and di breast milk no reach na im dem dey introduce wetin dem dey call Complimentary feeding. Dat Complimentary feeding na just normal food wey we adult dey chop we get as dem dey cook am bicos babies no fit chop di way way adult dey chop and na of diffren types. Di major reasons for dat complimentary feelin na say breast milk wey dem don take from baby to six months no go fit help dem grow very well di way dem suppose grow, di weight wey dem need as dem dey grow, dia weight suppose dey increase so if dem no add oda tins dem go come dey reduce, dem go come dey get sickness, dem go come dey dem go come dey shrink. So, complimentary feeding na to make di work of di support di work of di breast milk help pikin make im fir grow strong and healthy. Diffren type of food dey, wey dem dey use for dis tin, from rice, beans, yam, plantain, even fruits. All dos tins na part of di food. Soya beans e get as dem go make am you no go just boil am like dat give pikin. From dat six months or seven months up dem wan give am rice dem fit boil di rice, e go soft, come mash am Mash am, put tins wey you know say go dey ok for di pikin wey e no go react. Same tin wit egg. Dey fit Give am egg, boil am, mash am, some pipu dey use formula some parents wey feel say to introduce di rice and di beans dey too early, dem go come buy formula both di one wey dey imported o di one wey no dey imported, locally made, soya beans, e get one wey them dey call Tom brown. All dos tins na complimentary feeding aside breast milk. And wen dis complimentary feeding dey happun breast milk still dey happun for some pipu bicos breast milk dem say na till one year six months some pipu say na till two years e depends on di mama choice, so you dey breast feed dem, dey give dem dis oda ones wey dey compliment wetin dem dey chop and all of dat na make dem fit grow healthy, make dem fit grow strong make dia weight dey and make life betta for dem as well.

To isolate e get many tins wey fit cause mey pesin isolate. Particularly wen disease dey wey de spread, wey de contagious, wey anybody fit catch and so if pesin find im sef for environment where dat kind tin don happun, dem go advice make im isolate make dem monitor you to dey sure say OK di tin dey your body or e no dey your body. For example, di time of corona wen pipu comot wen pipu travel dey go keep dem for one place wey dem dey call isolation center, check dem for some days, check dia body, check dia temperature, observe dem in case di disease dey or e no dey. If e dey, dem go treat dem immediately, if e no dey, dem go release dem make dem go. All dat procedure na to safe guard di lives of oda pipu and to help make di disease no spread pass as e don go. Now, procedure dey for dis isolation. Di first one na to wash your hand. If you de wia you don comot come back, wia tins dey happun, wash your hands, afta you don wash your hand, make sure say wia you dey stay, di place de clean, clean surface, clean evriwia, clean your environment, drink water, water dey very important for human being, drink water e de fight tins wey we no know say say e dey fight. Apart from water, use antiseptic products, tins wey get chemical wey fit fight bacteria mey fit fight disease use am for house put am for your bag, some dey big sizes some dey small sizes all dos ones dey help. Practice social distancing for wia you de, pesin dey coff, nobi say you dey insult am but you go just excuse your sef, shift small, maintain distance even if you get some kain of sickness for body, main your distance to help di next pesin as well. All dat one na isolation procedure. Den if you de house, make sure air dey enta, open window make breeze blow, sometimes breeze dey carry bad tin comot. You also need to avoid physical contact wit oda pipu incase you carry disease or dem carry, avoid wia pipu dey, avoid crowd, no go dia if you dey coff, maybe you get tuberculosis or you no know wetin you get but you feel say sometin dey happun, save your sef, save odas, avoid crowd, avoid human physical contact, till you dey sure say your body de ok your system dey ok

Lactation na the process wen mama dey give pikin milk wen de don born. Sometimes, issues de dey if mama don born. Milk no dey come out or pikin no fit suck breast well. E dey affect both mama an pikin. Some of dis issues include one: sore or crack nipples. If mama nipple dey sour, milk fit no come out or the baby no dey position well, e no go fit latch on to the breast, suck am. Dis one dey cause make mama dey suffer becos if the breast milk don full, e go pain the mama. An since the nipples dey cracked, pikin no go fit dey okay to suck am comot. E go affect the pikin. Another tin na sey enough breast milk no dey. Dat one too fit cause lactation problem. If mama no get no get enough breast milk, pikin no go see something to suck. Sometimes, dis tin na becos of maybe the medication wey mama take wen de be dey do prepare her for to born the to born the baby. So, all dos medication fit affect the flow of breast milk. Na to give am time or na to talk to nurse wey go tell you wetin to do to make sure breast milk enter well. Another one na breast engorgement. Dis one wen the breast don too full, e con hard, con tight, e no go fit come out. Na why de dey advise make if breast too full, make dem pump am comot immediately or you fit give the pikin. As e dey come, dey give am becos wen e don hard, wen pikin no suck am in time, maybe baby dey sleep, or you comot. Wen e don hard, e go dey painful an wen the pikin wan con suck, e no fit come out. Na another problem be dat. Another tin wey be sey wey dey cause lactation failure. Sometimes, the baby no fit put mouth last very well. To feed, to breastfeed na skill an you gaz learn am from an ten atal classes. Na there de go teach you how to position your baby mouth make e fit am. You know sey na small pikin, e neva fit use dia hand, na juz dia mouth so de go teach you how you go carry the breast, put am for ein mouth, how the baby too go also hold am make mama dey okay an baby dey okay.

Low Carb diet na food wey dey focus on more protein and vegetables and oda tins wey no too get starch or carbohydrates like dat dem dey remove some certain kain of starchy foods, pasta, bread, foods tins wey get starch enough for low carb diet you no go fit see all of dat. Low carb diet get benefits, na for pipu wey dey try watch how dem dey chop, wey no wan eat too much carbohydrates bicos certain health factor or certain decision or lifestyle change. So if you wan change your life, low Carb diet na im be di ideal bicos dat wey you go fit eat wetin you dey eat but not in di same proportion, e go dey diffren. For example, di benefits of low carb diet na weight loss, e go take food wey dey low in carbohydrates you go lose weight, you go lose weight very well, you go lose weight bicos calories em, you go dey burn calories, you go eat small dey burn more through exercise and oda tins wey you dey do. And foods wet dey under dis category if you chop am small you don full your body, you don full your belle, so you no go need chop much, small, small, small small portion na im go help you. Oda benefits of dis low carb diet na sey e dey reduce your blood sugar dey improve am, dey improve your cholesterol as, e dey help oda tins, e dey help you incase you get heart issue dey help pipu wit heart issues e dey help pipu wit heart issues. E dey help pipu wey get diabetes all dat e go help you regulate di carbohydrates, di fay's for your body and pesin fit live long and live wel. Now as much say dis low carb dey ok, risk still dey inside bicos some pipu bifor you do dis diet, you go go ask shey I fit do am, abi I no fit do am, bicos if you just suddenly do am wetin wetin, some times e fit leaf to tins like constipation, e fit lead headache, e fit lead to muscle cram, so times food dey ok, but too much bad, too small also, bad you go need find balance for di one wey dey good for you. Low carb diet dey ok, but if you come do am ok, e fit still affect your body so fins di one wey dey ok for you stick wit dat one and evritin go dey ok.

Malaria na sickness wey dey common for Nigeria, e common bicos of how environment dey for dis side and how we dey manage some certain situations, dirty water, dirty environment all dis places na breeding ground for malaria. And all of dis, dey affect we di pipu wey dey live inside Nigeria. Some countries don find way to eradicate malaria dey don succeed but for Nigeria we still dey work on am. In oda to celebrate world malaria day, tins don dey in place na bicos of technology on how dem fit eradicate malaria comot for Nigeria. First, to prevent malaria, we need keep our environment clean we need clean gutta, cut Bush remove any stagnant situation or stagnant water wey dey our environment to stop di breeding first of mosquito bicos na di mosquito dey carry di disease, now anoda dey wey dem don bring out to eradicate malaria dis na di malaria vaccine e just come out but dats na anoda way wey you fit eradicate malaria to teach pipu about di vaccines bicos some pipu, dia mind be say na poison dem dey give dem but proper education on dis vaccine go also help make many pipu come out come collect am and dat way malaria go dey control dem go fit prevent am till e fit comot complete. Anoda way to eradicate na through drugs, development of drugs bicos now, malaria don even sabi drugs pipu go take am e no go work, to modify drugs make am emm, modify am pass wetin e bi now so, make e no fit resist di disease dats na anoda way to eradicate malaria. Anoda tin na control. Control strategies dat one include where govment or hospitals, health sector fit share mosquito treated net dat one too na anoda way to eradicate malaria, bicos if every house get dat mosquito net, e dey very ok e dey easy for pipu to dey if malaria no catch dem but if e come dey too expensive or pipu no fit buy am or e no dey enough pipu go just move on, so insecticide treated net anoda way wey fit help eradicate malaria.

Menstrual health abs Menstrual hygiene na very important topic wey dey supposed teach as subject for school, bicos e dey very important especially to our children, our girls dem need know di information dey need have am wey fit help dem manage dia menstrual journey from wen di menses start to wen di tin go stop. Menstrual health involved di taking care, di proper management of your body environment wen menses come. Menses na normal flow wey girls dey get from teenage years and na normal tin for evri girl reproductive system. Managing am na anoda tin and your health as well wen you dey go through am, na anoda tin, di kain of food wey you go eat, exercise you go do tins wey you go do to help your sef dat period bicos for some pipu di tin de dey very painful, de very excruciating, some pipu na bad experience for dem depending on how long di menses dey stay so na information wey dem suppose educate girls especially wen dem don start to dey see dia menses. Menstrual health include proper care, your disposal of your pad, how to use am, how to dispose, how to wear am, how of ten to change am, last na di information di health benefits involved say if you no change am on time, you fit get sickness, you fit get disease, all dis information na part of di health, di health part of menstrual tok. Do hygiene part of menstrual tok also involved care for your environment dats you dey do your menses no mean say anywhere go dey smell for pipu no fit stay near you. Being clean, taking your bath, you go dey take your bath regularly to dey clean all di time na also part of di hygiene for menses. Anoda tin wey dey inside na food wey you go chop or exercise wey you go do wey go help you for dat period some pipu e dey dey so painful dat e dey land dem for hospital so gatz know your body understand your body wen di tin come wetin I fit do, if I do dis exercise e go help or if I take dis medicine e go help? Discover wetin your body like so dat Wen dat time come, you follow am and you go dey ok, so dis information dey very good and na somtin wey dem suppose teach for school.

Maternal mental health na something wey dey very important, an na something wey pipu wey dey overlook becos de fit say e no too matter. Maternal mental health na very important part of health wey de no suppose neglect becos to be mama na one tin, to con dey raise pikin na another thing. First-first the mental health start from wen the mama don carry belle. To carry dat belle for nine months e need emotional support. E need love, e need support from family an friends. You no need to dey de no need to treat dem anyhow becos na work for make peson dey grow inside your body. Another tin be sey after the mama don born, the pikin go de gon con go house, na the real work don start be dat. To take care of the pikin con take care of hersef na hardwork. So, she need family an friends around wey fit help her reduce the work or else, her mental health go dey affected. But most times, wen dis tins don happen, wen mama don born, everybody don celebrate go dia house leave mama, na there the problem dey start. Dis mental maternal mental health dey start as post-partum depression wey mama go see pikin no go fit wan carry am or go dey look the pikin, pikin go dey cry, go dey wish sey the pikin die. All dos na signs of maternal mental health, also known as post-partum depression. So, everyday women dey die from dis tin. Some go kill diasef, commit suicide. Some go go poison dia children. De don go prison. Na very important tin wey everybody suppose put head look into becos if mothers no dey, who go take care of children? Maternal mental health, de need suppose create for Nigeria create different um department for hospital or health sector need find way to integrate am. Make e dey part of an ten atal care. Becos after the mama don born, an ten atal de go teach you before. After, de suppose be something wey be after maternal care abi pro maternal care wey after you don born, de go con teach you post maternal care – how to take care of yourself, manage yoursef wen you don born finish becos if mama don born an she no get the adequate support an care, e fit affect her mental health. To dey breastfeed, to dey bath, to dey wake up for night, no fit sleep well, many tins dey involve. She no go fit sleep an if she con get other children wey she dey take care of, add dat one or she get business or she get work, she need all the help make e fit dey okay. So, na very important tin an you need health sector to look into am make de fit help women all over the world.

‘Meal Prep’ or ‘Meal Prepping’ na one of de methods wey dey help pipu for dis century or dis age to take eat food well and eat on time. Depending on your family size or how you dey stay or your work, many factors fit dey wey go affect how pipu dey chop. And if you wan chop healthy, meal prep na wetin you fit use help you, na like shortcut to balance meal. How dis meal prep dey happen? You go prep things wey you go use cook for de week or sometimes, two weeks or some pipu go as far as one month, two months, depending on your budget, depending on your family size. And wetin dis meal prep be? Na to go market go buy plenty foodstuff, no be anyhow foodstuff. De one wey you know sey go dey good for you and your family – healthy. Buy am in large quantity, according to how you wan take chop am. You go don decide how you wan take eat your food, wetin and wetin you wan eat for dat week or for de two weeks or de time wey you don give yourself. So when you don decide go market go buy am, buy de raw materials come, when you don buy everything according to your satisfaction, you go come come dey portion am - na wetin dem dey call portioning. Na meat, you go keep, wash, cut, dis one na for dis. Some pipu dey even cook am keep, dem go steam de meat keep, cut dis one keep, boil de rice keep, boil parboil things. So na just to put different-different food together, arrange am, dress am, keep am ready, so dat when you wan cook, you no go start from scratch to dey cook or to dey do de things wey need do. You go just enter your kitchen, enter your fridge, carry dis one mix-mix-mix, you don come out fast. Na wetin meal prep dey do. Apart from dat, e dey also help eat healthy. Because if you do dat one, you go know sey na carbohydrate, protein. You go know the different classes of food wey you dey combine and that one too go make you know sey okay ‘dis one no too much, dis one too much’. E go also help you eat your balance diet. So, meal prep na something wey everybody suppose use, try use for dia house. You know sey ah as economy dey, we understand, but no mata your budget, na something wey you go fit still try. Cos e dey good, e dey save time, e dey save money and e dey also help with healthy living.

Meditation na how you fit take train your mind to focus and to redirect your thoughts. Meditation na de way wey you fit use increase awareness of yourself, your environment, to reduce stress, develop concentration. Other benefits dey of meditation. E dey help your mood, your outlook, help you to dey self-discipline, give you healthy sleep habit or pattern, even train you for um patience or pain tolerance. How meditation dey help reduce stress? One of de common things wey many pipu dey suffer na stress because of work. Meditation na one way wey you fit use reduce stress. How you dey do meditation? Na to sidan for relaxed environment, calm down, lis ten to nobody, close your eyes -some pipu say close your eyes, some pipu say lis ten to your inner thoughts. But you go dey calm, still, you no go move, you go just everywhere go blank for inside your head, you no dey think of anything. You just focus on on something good inside your mind, something peaceful, something calm. The environment gats dey quiet as well, make e for fit work. Meditation also control anxiety. If you dey too anxious, any small thing you don. Some pipu get anxiety disorder. Meditation na one way wey fit help you reduce reduce all those anxiety um. E dey also support emotional health, de way wey you take see yourself um. Meditation fit help you look life in a different way because every if you train yourself, discipline yourself dey do dat meditation, things no go dey move you. You go dey mindful of wetin you take inside your body. You go dey mindful of wetin pesin talk to you. You go even dey self-aware because if you no know yourself, to dey do meditation go help you develop strong understanding of yourself. You go come grow into you best. You no go dey too vex, you no go dey accept negative things, cos as you dey calm, you go dey think inside you good things-good things. Dat one too dey also help. All those negative thought go comot. You go teach yourself. Na skill. Meditation na skill. Teach yourself how to think good, everything good, talk good, all your thoughts go come be good, all dose negative ones you go remove am as you dey think every time on good things.

Menorrhagia na type of bleeding, another type of heavy menstrual bleeding wey dey happen to women. And his bleeding na very abnormal menstrual flow. E dey dey abnormally heavy, and sometimes in some cases e dey dey very long. Thats, e go dey for days, na wetin dem dey call menorrhagia. Person go bleed more than normal. If na three days you dey bleed, this one fit pass seven days, fourteen days. na wein dem dey call menorrhagia and this type of menstrual bleeding nor too good because e get some things wey fit affect human beings complications. For example, person wey dey suffer am fit get anemia. So, this um menorrhagia how you go take know say na menorrhagia dey do you? You go get excessive flow. As we don talk, heavy bleeding bleeding than normal and e go dey very frequent. You go dey change your sanitary towel almost every hour. The duration of the bleeding go con pass di normal seven days your own na seven days or five days. E pass you fourteen or more. Then di bleeding go come dey very heavy, thats the blood wey you dey lose go con dey very heavy very thick. and the thing sef fit affect your daily life bicos how you dey bleed no go fit do any thing activities go shut down work even to sleep go tire persin. and then the ultimate one na that anemia. person fit con ge e get blood loss if dem no treat am. So dem need to dey treat the person give am more iron to avoid that anemia. So Wetin dey cause this menorrhagia? Many things dey cause am. One na fibroid. If person get fibroid, fibroid fit cause menorrhagia. Another one too na polyp na growth for body, that one the polyp na the growth for the lining of your uterus e fit cause menorrhagia. Endometriosis too na another tissue wahala wey fit cause menorrhagia, na still for the uterus side all that one na the uterine condition be that. Hormonal imbalance fit cause Menorrhagia. If your estrogen and progesterone levels no balance, e fit affect cause menorrhagia. Other conditions dey toolike pelvic inflammation disease fit cause am, medication thyroid disease many thing, e get as somebody go take medicine tin go con affect your system all that one dey cause am. Oh But di tin be sey medication dey wey fit help. Medication dey, surgery dey. If you no wan take medication, you fit do hysterectomy, dem go remove your uterus. Anything to help your uterus, because na mainly for there the thing dey happen. Then you fit take medication like hormonal contraceptives that one too dey help may e fit regulate di persin period and other tins

Mental health na person emotional, psychological, and social well-being wey dey affect how dem dey think, how dem dey behave, and how dem dey feel. E cover every area of person life. E no just mean say person get health problem or not mental health na the whole body of man. E dey a affect your ability to cope with different tins with stress, e fit no get um maintain positive relationship with pipu, or to even make decisions wey make sense. If your mental health no dey in good state, all those things fit affect am. So, na di essential aspect of overall well-being of human being and E dey very critical make our mental health dey okay as human beings, as a community, and also for the entire society. Na Mental health get different aspects. E get the emotional side, your emotional well-being, if your emotions no dey regulate e no regulate your emotions, you no get capacity to endure or express your feelings, um something is wrong. [hiss] You need check your emotional health. Psychological well-being still dey dere. ability to think well, to learn to make decision to understand, your self-esteem, all na still under psychological aspect of your mental health. You need dey aware of yourself. You need grow as human being. You need Learn to make decision, all that one na learning na still part of mental health. Your social well-being as well ability to maintain relationship to relate with pipu. Some pipu no fit relate with pipu some pipu no like pipu Na something you go learn. If your mental health dey okay, you go fit contribute to society, you go fit do things go fit dey with pipu go fit relate and all that Now, mental health no mean say person get mental illness. some pipu yes, mental illness dey there bicos deir mental health no dey okay but beyond that mental health no mean say na mad na only for mad pipu, no be so. Mental health affect every area of our lives. So As human beings, we need check ourself. Wetin fit help us maintain good mental health na to practice self-care. Take care of yourself, take time out seek help if you need. Your circle so your social circle make e dey okay. Nor too You no need too many pipu, but pipu wey fit help you wey promote wetin you dey do. Keep them and That way, your mental health go dey okay. Mental health dey important bicos e pass your physical health, e pass human development. If pipu no dey okay, society no go dey okay

1 Mindfulness na one practice wey pipu no dey too observe but na important thing for our general health and well being. Mindfulness na to focus your awareness on your present moment over and over again to make sure sey you dey inside de moment wey you dey. De mind wey God give us dey very very wonderful. If you leave your mind, your mind fit waka go wherever you mind. De mind wey we get na so e suppose be. E dey wired to dey arrange things and to dey try figure things out but as you wey get de mind, your work na to carry that mind train am keep am for where you dey. As per time wey e no fit waka go far, and that waka if you carry am go far, e fit lead another thing so na wetin mindfulness mean. Dey conscious of your environment think analyse, figure things out first but you go still dey aware of your present state at de moment. If you dey practice mindfulness over and over, you go need pain you and compassion e no easy but e go need na skill so dey always tell yourself say I dey here things go dey alright. Anything wey no work but to bring yourself into de moment where you dey na mindfulness. Sometimes de mind fit wan waka, sometimes your mind fit just dey blank; de skill of mindfulness na wherever you dey, my mind come back. Wetin dey happen now make we dey dey one step at a time. Mindfulness dey very good because e fit help your mind especially your brain increase cognitive ability. E go fit think, you go fit use your brain, your brain go sharp. E dey even slow wetin dem dey call brain ageing because you dey mindful of wetin you dey put inside. No be everything you dey allow; de ones wey good obviously na good good things you dey allow once you say and bad thing wan come your mind don know you go mindfully shift am comot. So you approve and improve your cognitive e come also help your brain make e no age fast. E dey also reduce stress. E dey also reduce anxiety even depression because you don control your mind, you don know your mind so if anything wey resemble wahala, your mind e don change yourself to shift your focus from am. E dey even help prove people quality of life especially those wey get some serious health issues. So mindfulness na very important thing if you fit train yourself to dey mindful e go help.

3 Cold weda no dey make person sick e dey possible for pipu to sick during cold weather. Most pipu go say na de weather cause am but in de true sense, cold weather no dey make person sick wetin dey make pipu sick na bacteria an virus. Na just sey during cold weather pipu go dey inside more pipu no go too comot especially for developed countries places wey get like snow wey dem dey call winter. During winter, many things go dey shut down everybody go dey indoors so that way e dey easy for bacteria an virus to spread it. one person catch am come house come share am give everybody when dem sneeze or when dem even interact. so cold weather no dey cause sickness, na bacteria an virus. How you go take treat yourself na to make sure your environment dey clean, na to make sure say you take your regular supplement or medication wey go help you to also keep your house warm. Make am warm because virus an bacteria dey spread well well during cold weather, make sure sey you no expose yourself to germs- dey inside, clean your environment make sure your immune system dey strong, you dey take your vitamins, you dey exercise, you dey chop well, your body for fight infection cause during cold weather, all those things dey important. No be de cold but na bacteria wey don dey inside or de ones wey you don catch wey you go vaccination too also dey to help during that period. some countries dem, dey call am flu shot. For our developed countries, dey call am flu shot so that period, pipu go go take flu shot. Na something to help de immune system, no be de cold na still bacteria go solve that one. Good hygiene practice na that time you go wash your hand well, use sanitizer well dey inside nor dey places wey you know sey dey too crowded. make you no fit carry sometin um sickness join your body so basically na good hygiene nor be sey na de weather cause am. if person get sickness during cold, no be de cold cause am, na bacteria wey don dey, de person fit carry am from anywhere. so na to stay safe, stay for clean environments and also to protect your immune system.

Nutritional risk na health problem wey dey happen to pesin. Wey fit affect pesin health. Some of des condition na medical, some na from thew food wey pesin dey chop and others na from factors wey dey particular to pesin system or body type. Dis risks dey come from different things as we don mention before. And de fit get things fit influence dem. Like how pesin dey chop, pesin mental health and if pesin dey take drugs. Something wey Oyinbo dey call substance abuse. Na wetin fit cause dis nutritional risk? Wetin be the factor wey fit contribute to dis nutritional risk for person body. First first, pesin diet. If your diet no dey okay, your eating pattern no dey healthy, e fit cause nutritional risk. For example, make pesin to dey eat only process food or wetin Oyinbo dey call junk food. Dat is food wey get too much sugar, too much sugar for drinks. All des um soda drink, sugary drink, food wey get fat. All des things dey unhealthy. E fit cause issue for pesin. The issue wey e fit cause na like obesity, heart disease, type two diabetes and other big big disease wey pesin no even need for e life. um Another thing wey fit cause nutritional risk or contribute, na medical condition. Some pipu get some condition wey dey de dey disturb their body. Some like metabolic disorder. If your body no fit absorb nutrient, if your body no fit breakdown nutrient, e fit cause nutritional risk for your body. dat means your body go dey lack some nutrient. You go dey deficient and some things go dey imbalance for your body. Dat one na another factor. Another thing wey fit cause am na life situation. If pesin don old or person no fit take care of e self well because e no too get money another thing wey fit cause nutritional risk. The pesin go con dey malnourish. Things no go fit good for your body and you no go live better life. Another thing na mental health. Dis one fit contribute. If pesin dey depress all the time or e get problem for e head, e no go fit make choices wey go help you in your diet. You go dey make poor choices and so you go dey eat poorly or you no dey even eat at all due to malnutrition. Dat one too fit cause. Den substance abuse. Pesin dey take alcohol or dey take drug too much, e no good. E go disturb your metabolism. Your body no go fit breakdown the nutrient wey you need and na big risk be dat. Den another disordered eating. E get some pipu wey dey eat, de go con vomit am. The thing no dey stay. Dat one fit led to nutrient deficiency as well and na big risk. Dehydration or every time wey you chop, you go vomit am or you no even cho at all. All dos ones na risk for body

To prepare for outbreak or pandemic, na very important thing. To first to understand how dis outbreak dey take occur. Pandemic na outbreak of disease. And once pandemic don hit a particular state, e dey very important make pipu dey prepared for wetin dey come or wetin don already come. Dis pandemic dey very hard to predict, e fit start from anywhere and e fit spread very fast. The the main thing na sey dis disease self na e fit spread from person to person, from person to object, from germs, from pipu wey sick, or from anywhere. Sometimes na from anywhere, you no know where the thing dey come from, but e dey happen. Now, how pesin go take dey prepare? Different preparedness method dey because sometimes for house, the one for house dey different from the one for school, or the one from school go dey different from the one for work. So, e go determine where your, e go depend on where your location dey dat time, if na school If work. But ah generally, des na the basic ways wey pesin fit prepare in terms of outbreak of any kind. The most important na to wash your hand frequently. Wash your hand. During time of COVID, you wear nose mask. um e depends on wetin dey on ground. If na respiratory um outbreak, always cover with nose mask. If na the one wey involve hand touching, body contact. You go avoid pipu, crowded places. Avoid crowded spaces. Close contact with pipu. Na wetin de dey call three C's. No go where pipu too dey. No dey in close contact with pesin. Social distancing. When you comot, you wear nose mask for public place. Sanitize disinfect object for your house. Get something wey de dey call hand sanitizer, put am for your bag, for your house, for school, for office. No too dey touch your face because you no know where your hand don go or who you don um hold wey don carry something. So, avoid to touch your face. If possible, during pandemic or outbreak um period, dey house. Some companies don make am sey pipu dey work from house now since Corona start. Na im de call remote work. So, in case you dey in a situation where outbreak dey of any kind of disease, to work from house dey the safest option. Den, get vaccination. If vaccination dey for dat particular outbreak, get the vaccination. No say sey na um de wan poison us, de wan kill us, no. Dat vaccination go help your body resist the disease, in case e happen. Den, also lis ten to wetin your healthcare provider or local health office go talk.E get one body wey de dey call CDC. E dey dis Nigeria. All of dem dey involve with anything disease, disease control na their work be dat. So any information wey dem give during dat period, take am seriously and adhere to am

Ovarian cancer na disease where abnormal cells for pesin ovary or woman ovary or fallopian tube dey grow out of control, which fit lead to something wey dem dey call tumour. Dis ovarian cancer, if de no check am on time, e fit kill person because the symptoms no dey too show and the symptoms, e dey masquerade as other things wey dey wey fit do person for body. So early detection of this um ovarian cancer, dey very treatable. um Wetin dey cause ovarian cancer? One na cells wey develop for ovaries or fallopian tube abnormally. De dey grow multiply without control. When something don dey too much, e go turn problem. And dis ca ovarian cancer get different types. Epi, e get one wey de dey call epithelial ovarian cancer. Dat one na the common one wey dey con um happen to men, some women wey dey happen from the surface of the ovary. Na dere the thing dey start from. I don talk before sey early symptoms, early diagnosis dey help because e dey very treatable. Symptoms fit include bloating. Pesin get bloating, e belly dey swell, pain for the pelvic, pelvis, no fit chop, and den your belly get different different atmosphere or weather wey dey happen. You no too understand am. um Normally, how de dey take diagnosis? Na to go hospital, e get wetin de dey call CT scan or ultrasound, wey de go use check. Na imaging scan de go use a check, see the pesin body know whether dat kind thing dey. Or you fit do blood test, de fit still use am know. Treatment dey for dis ovarian cancer. Sometimes or most times, e dey involve surgery. Dat is, de go open the person up, remove the ovaries or the tube completely to save the pesin life and make the thing for no going back. And den de go start with something wey de dey call chemotherapy, wey go make sure the thing don go and e no dey the body again. Wetin fit increase the risk of pesin to get am? Na age, family history, and some genetics for pesin body. So prevention dey. Prevention no dey guaranteed but if you dey check yourself, live healthy lifestyle, eat balanced diet, exercise, the risk of you getting it go dey very small.

Latching na the way wey mama dey take breastfeed pikin, newborn baby, when de don born. Some issues they dey, problems they dey during dat process of to breastfeed. And na wetin we wan find out, overcome those problems. The thing be sey, the problem wey fit arise na the right position or the right technique to take breastfeed the pikin. Or how the baby go dey, the baby go dey. How mama go fit support the baby body to ensure sey the baby dey comfortable and e dey latch properly. E dey very important to latch because if baby no latch well, e no go fit take enough milk and e no go fit grow. Mama too go suffer sore nipples or breast go dey full and e no go fit, e go affect her milk dot and she self go dey uncomfortable. Now, to latch properly, to address dis issue, one must consider the position. You need find the right position and the right sun support. To dey comfortable na paramount because if you no dey comfortable, na long time you go sit down dey breastfeed. Most times de say if you If you lie down, e no good because you fit suffocate the pikin. So, the best thing na to find position wey dey comfortable for you. Either you sit down. Most time de recommend sey may you sit down, hold your pikin very well. Align your baby body, e get how you go hold the baby head and shoulders, make e dey straight, make e face you, make e no slouch, make e no bend, make e no fall. If you want, you fit support your pikin with pillow, nursing pillow, support your baby body, either head or neck to lift am up, make e fit dey comfortable. Another step na to make sure your baby nose dey near your nipple. No go make the um nipple press the nose may e no fit breath but position am make e dey close to the nipple so dat when e open mouth, e fit large properly. Dis position dey align your to align your baby nose with your nipple dey very important and e dey help make the baby last very well, go fit grab am. Sometimes, pikin no go wan open mouth when de wan lash or suck breast. So you fit tickle their lips more. Use your, the nipple, rub for their mouth, tickle their mouth. De go encourage dem to open their mouth. When you dey push the nipple inside, make sure na the roof of the mouth you dey aim for, because dat way the pikin go take in enough as e dey suck. As the pikin dey suck, hold the breast, make e fit produce. You squeeze am a bit, make e fit help to release the milk wey pikin dey suck. No too do too much because sometimes some children no get the power or capacity to take so much. So you go dey control am, dey notice sey e dey suck oh. E too much or e too make e no go choke.

Ovulation tracking dey help determine when a woman dey very fertile and when e dey ready to carry belly. E dey involve menstrual cycle. You go observe changes for your cervix. And sometimes you fit use um kits to moni to check. Another way wey you fit check na to check your basal body temperature. Dat na another way wey you fit use track, know sey okay person dey ovulate. Through menstrual cycle, we fit use calendar method. With calendar, calendar you go record when your menstruation starts from the last for the past six months to establish the length or the time of your ovulation. Ovulation dey happen twelve to fourteen days before the next period go come, if your cycle na twenty-eight-day cycle, a regular one. But if e no be the regular one, you go calculate am using dat method to check in six months. Na as you go record your menses for six months to know when your ovulation dey happen. Den for some pipu, de dey get wetin de dey call fertile window. The five days before ovulation start na plus the day of the ovulation na wetin de dey call fertile window. So, dat period too, if you dey plan to carry belly, na very good time to help you. So, dat na under menses, using menses. Na im you wan use your cervic cervical mucus, you go observe. Dat one na your hormones. Your body go tell you whether you dey ovulate or not. Your cervical mucus go change. During ovulation, e dey dey very clear. E dey dey stretchy. Sometimes e dey dey slippery. E go resemble white of um raw egg. Dat na another way to know sey ovulation dey happen. E go help you also identify your fertile period in case you dey try plan to carry belly. Another thing wey you fit use na your body temperature, wey dem dey call basal body temperature. Before you wake up or when you wake up, before you comot, you go check your temperature. Dat one most pipu no dey too use am because of the weather or where we dey stay. So, but during dat time, for dose wey dey use am, If you, If you um If you dey ovulate, your temperature go dey slightly up during dat period for some days, sometimes three days, two days. So if you dey ovulate, your temperature dey up. You know sey okay na the good time to do dat. Na another way to track na ovulation kits. Dat one na to, de dey de dey sell am for supermarkets, de sell am for pharmacies. Buy am, na like stick. So, you gat put am inside your urine. Dat one too go tell you. We get one one um chemical wey dey inside wey go determine whether your hormones dey high or not. E go tell you as you dey you dey the um ovulate.

To panic or to get anxiety na bad disease, e get wetin de dey call am. Na illness Anxiety Disorder or nosophobia. Dis thing na something wey dey real and e fit affect pesin life. Na mental health condition wey fit lead to persis ten t fear and anxiety, sey pesin don catch sickness, or sey he go catch, even when the person no get medical condition, or de never tell am say dat kind thing dey do am. Na just dat constant fear sey, I don catch am or I go catch am. Na im be the nosophobia and na very terrible situation. Wetin dey cause am? Pesin go just worry about sey sickness dey. E fit see person wey get sickness or you read about am, you go just, your mind go just interpret am sey e dey inside you. Your body go con dey even sometimes the pesin go dey feel the signs. Your body go dey show signs of dat thing, whereas nothing dey you. Your body go just tell you sey, dis thing wey I see don happen to me. Dis thing wey I I watch, now I don get am already and na different na na serious matter. Nosophobia or Illness Anxiety Disorder, na something wey dem fit treat, na something wey you fit see doctor for. De dey call am hypochondria before, na the same thing but all na the anxiety of sey or the panic sey, I get disease, whereas you no get am. Wetin be the symptoms of dis thing? Pipu wey get dis nosophobia. De dey experience constant worry. Some of dem dey even go as far as, to dey go hospital for check-up, whereas nothing dey do am. De go dey ask pipu, say, I sick? I no sick? De dey need assurance from pipu. And de go dey always dey afraid all the time. Sey, de don sick or sickness go catch dem. Dis thing dey affect daily life of pipu because you no go fit dey normal. You go dey worry too much, and e go affect your work. If you be student, e go affect you for school. And even your social life, you no go fit wan comot because you dey fear sey if person sneeze ah, I don catch am. If person rub you, e don affect you. You go even find am difficult to keep relationship because you go dey alone. You go isolate. Even your family and friends, you no go wan dey near anybody. And den e go increase anxiety. Your anxiety level go increase. And e no good for your heart. The fear sey illness fit catch you go make you dey dey anxious all the time. And den, the very high po ten tial for depression because you don worry, you don fear so tey you con dey depressed by yourself, whereas nothing do you. How de dey treat am? Na therapy. De dey call am cognitive behavioural therapy. Where you go identify, challenge negative things wey dey your mind. Wey dey related to your health. Na something wey you fit do, if you meet the right people. Some pipu dey take medication. Antidepressants to manage am. But, in dis situation, you no need manage am alone. You need fight am. So, na to identify and challenge dos things wey dey make your mind carry you go dere, tell you say you sick, whereas you no sick. Lifestyle change. You change the way wey you dey do things. Exercise, avoid drugs, reduce your stress, manage your stress properly. Dat one fit help you. And seek professional help In case you do all dis ones, you no know wetin to do. You seek professional help. No go self-diagnose because you go wan tell yourself sey, I gat I I fit help myself, no. Seek professional help. Make dem lis ten and de go help you as well

Polycystic Ovary Syndrome PCOS na common hormonal disorder for women of reproductive age wey dey happen by wey dey wey dey characterize by irregular or absent menstrual period or where peson get high levels of male hormones or oh ovarian cyst. E dey lead to fertility problem, e dey lead to diabetes, an other health related issues. Wetin dey characterize dis PCOS? First of all na hormonal imbalance. If imbalance dey for reproductive hormones, like we don explain before, excess androgens like male sex hormones, e go cause PCOS for woman body. If woman no get regular menstrual cycle, PCOS dey occur. If you no even get am at all, maybe your period dey light, dey prolong, before e go come e go tey, or dey very infrequent, PCOS fit occur. Another one na the excess excessive male hormone. Some women get hair like man. Some get baldness like man. Some get wetin de dey call acne. So, if dis hormone dey in a high state —hyper andronism— e fit cause PCOS. Another tin wey cause wey fit cause PCOS na ovarian cyst. Dat name, Polycystic, dey suggest sey cyst dey inside woman body. Pipu wey get dis PCOS get dat cyst wey dey form for dia ovaries an na the hormonal imbalance dey cause am. Another tin wey dey cause wey PCOS fit cause for peson na infertility. As woman no dey get menstrual regular menstrual cycle or ovulation or e no dey even see am at all, e go dey hard to born. An PCOS na the major cause of infertility for woman. [hiss] Other tins wey PCOS wey fit cause for woman body na type two diabetes, heart disease, an other metabolic disorder. So, the symptoms na wen peson no dey see menses regularly, wen peson get too much male hormones, peson go get weight, especially around dia abdomen, an body no go fit absorb insulin—e go dey resist am. Na the symptoms be dat. How de dey take diagnose am? You go go hospital go check your levels or you go ultrasound to check or you go know by yoursef if you dey see your menses regularly or not. Treatment dey to reduce the symptoms an to reduce the long term complications. Other options include sey you go change your lifestyle. If you get weight, you go lose weight, exercise go hit well to help control hormones, to regulate, an also fertility treatment to help make you fit born.

Pediatric care na the medical treatment an health care services wey de dey provide for infant, children an adolescent. E dey encompass a wide range of services wey include preventive care, diagnosis, treatment of illness an support for healthy growth an development of children, an basically treatment of everything children, pikin, baby. Now, dis pediatric care get different aspect. We go look am one by one. Preventive care. Dat one na the routine checkup for children, vaccination, screening to ensure sey child, pikin dey grow well, dey grow normal an to prevent any kind of disease to occurr for dia body. [hiss] Another aspect na diagnosis an the treatment. Pipu wey dey take care of children, doctors wey dey take care of children, de dey call dem pediatrician. so De dey train to diagnose an treat different type of sickness, illness, injury for children body. Another aspect of pediatric care na support for dia growth an development—how pikin dey grow. De dey monitor dia physical, monitor dia mental, monitor dia social development. De dey also provide guidance to dia parents on how de fit support dem, dia growth. Another aspect na specialized care. Some pediatrician, dia work na to dey to specialize in specific areas of children. For example, neonatology. Dos ones, dia work na for newborn. Then another one na adolescent medicine. Dos one na for children wey don pass baby don dey go adolescent level. Pediatric care also dey focus on child as a whole. So, de dey recognize sey dia health dey connected with how dia physical, mental, an social life dey. So, de focus on dat generally. Why e dey important to get pediatric care? Na becos sey you fit detect health problem in time. If pediatrician dey look your child, de go discover early signs of any delay, developmental delay or behavioural issue. If e get any chronic disease, de go see am on time, handle am. An it also dey important to avoid long term health outcome make something no con happen for the child future if de no check am today. [hiss] An the pediatric care also dey show sey e dey tell each child unique um need an also dey provide support an environment wey children fit express demsef, fit talk wetin dey do dem, fit communicate becos dos ones, de don train dem on how to manage children.

Personal hygiene na practice of how to care for your body to stay healthy an to stay comfortable. Dis practice include tins like to bath, to wash your hand, to brush your teeth, an other tins wey dey make body dey okay. Good personal hygiene dey help prevent the spread of germs, dey also reduce the risk of infection, an illnesses. Personal hygiene get some key aspect like regular bathing: Wash your body with soap water to remove dirt, remove sweat, an bacteria. Also, hand washing: Wash your hand real frequently with soap an water before you chop, after you chop, after you use toilet, after you um hold tins wey dey contaminated or even after you sneeze or cough. [hiss] Another hygiene na oral hygiene: You go brush your teeth twice a day, you go floss to remove um plague an to prevent tooth decay. Another hygiene na nail: You go keep your nails neat, trim am, make e no gather dirt or germs. Another type type of hygiene na for your hair. Wash your hair to remove dirt, to remove oil, make lice, make dandruff no fit dey. Another tin for personal hygiene na how to cough an how to sneeze: Wen you wan cough, cover your mouth, cover your nose with tissue or your elbow wen you dey cough make e no fit spread for another peson. Clothes also. Wear clean clothes. To wear clean clothes everyday na another type of hygiene. Now, for women, menstrual hygiene dey very important. E get how you go keep your body during menstruation make pipu fit dey near you, make you no fit pursue pipu. To get good personal hygiene get many benefit. Apart from to reduce the risk of infection like bacteria an germs, apart from to make the tin no spread, your overall health dey very important. So if you get personal hygiene wey good, your immune system go dey strong, an your health go dey beta for am. E go also make your appearance dey good. Pipu go see you sey dey clean, sey you dey well groom, an e go even boost your confidence an your interaction with pipu where you go. E dey also promote mental health, mental wellbeing. As you dey feel fresh, dey feel good, dey feel clean, e go impact you. Even you sef go like yoursef. E dey reduce body odour, bad odour. Bicos you bath everyday, you dey use wetin de dey call deodorant, e go prevent your body to dey smell. An dat one too, na more point for you as pipu go like you, an even you go dey confident for yoursef.

To plan for children involve many-many aspect of dia life wey include finances, dia education, support system, an dia overall wellbeing. Dis tins fit include to set up some money to ensure sey de dey comfortable wen de don come. Preparing for children future get challenges for the way as parents. So, e dey very important sey parent before de bring children come dis world, de don plan am. Now, for finances, you go plan sey money go dey for dia education, for dia welfare, for dia future. You fit open savings account, you fit open anything wey dey within your budget for dem, make e be sey wen dat time come before de come, money don dey on ground to take care of dem from small E get .something wey de dey call child insurance. You fit do dat one, register for your child. Depends on your pocket for financial protection an also for investment opportunity. E no too dey um bad if you fit invest for your children before dem come or even wen de don come. Then you go budget some money for dem as well from your own money. Budget for yoursef, you budget for dem wey go cover dia education, other expenses as de dey grow. Then you go also teach dem financial responsibility too becos e no bad. From small, pipu go dey give dem money, dey bless dem, dey you know, support dem. Make de know sey e get something wey de dey call budget. So dat if de get money, de no go too wan buy biscuit, sweet, all the time. De go know to start to dey hustle plan. The way wey you don plan for dem, de too go plan for demsef. Another aspect na dia education. You go plan the school wey you wan make dem go, wen dem go start. An you go do the one wey you fit afford. No go do the one wey you no fit afford becos sey you wan help your child. You go consider your pocket, do the one wey you fit afford for dem, for dia education. At least, make e dey okay. You go also support dem for dia wellbeing. Support dem as human beings. You go communicate with dem. Na another aspect be dat. Communicate with dem, talk to dem, build trust, understand dem. Na children, de be human beings, de get feelings. So dat support dey go a long way too to help dem function well. Emotionally, you go dey there for dem. Make sure you no dey absent. No go juz say okay, I don provide, I no go dey. De need dat support. De need sef care as well. Teach dem how to care for diasef, how to to do healthy tins, develop healthy habits, personal hygiene, how to take care of demsef. Also, you go be a good role model to dem. Make de know sey oh to do good dey pay, to get good behaviour dey pay, good values dey pay. An then you go set goals for dem for dia future. Tell de sey de too go grow, de go have dia own children. So you teach dem sey the way wey you don take care of dem, na so de go take care of dia own children.

Portion control na the practice of how to manage or regulate the amount of food wey you dey consume at a time. Dis portion control, de dey of ten use am to help with weight management or your health in general. Na juz to understand the size of wetin you dey chop. You go con limit the nomba of the quantity of your food, an also the type of food wey you dey chop per time. All dat one na portion control. So, the aspects of portion control, one na serving size. Know the correct portion for yoursef. No go over-eat. Bicos de say make we eat rice no mean sey you go eat the whole pot. Portion control na sey two spoon, if you dey check your weight or if you doctor tell you sey no too eat carbohydrate, portion control, between one or two spoon. Sometimes, you fit help yoursef, maybe three, but e no go too much pass the normal one wey you go know sey your body need. We also use measuring tools. Some pipu, de no dey use, de go use big spoon. E get some small-small spoons wey dey round wey put am, you know sey dis one, na wetin I go use. [hiss] If you fit measure am, you measure am, but if you no fit measure, e get some spoons wey get different sizes so you fit use am dey help yoursef to control your portion Then, mindful eating. You go pay at ten tion to hunger to help you. No go keep yoursef hungry for too long so dat wen you wan con chop, you con chop everything at once. Dat one na another big wahala. If you dey hungry, eat bit by bit in time before you before instead of to eat large quantity wey go con affect you tomorrow. Another one na to avoid to dey eat snacks food wey you fit easily buy for road or anything. Dos ones too dey, de no dey get regulation, de no get control. So, if you wan chop, put your food together eat, cook am for house. Dat way, you go know sey you don eat dis one, you don eat dat one. Another way [hiss] dis food tin dey work, dis portion control dey work bicos e help you, you fit keep food diary to track food wey you dey chop maybe dis week, I eat carbohydrate, you go balance am with your food diary. Dat one too na still portion control. So you go know sey I don take too much carbohydrate, I don take small vegetable. Dat food diary go also help you adjust your portion. <sniffs> To drink water too dey also help, becos if you drink water, you no go dey too hungry. E go make you feel full, an e go reduce the amount of food wey you will eat per time. Then you go con eat slowly. Dat one too, na another wey to help your body no eat much. If you dey eat slow no dey rush your. Pipu wey dey rush dia food, de go eat eat eat dat one, eat another, but if you dey eat slowly, e go dey digest as de dey chop, an dat way, no go too eat much. An then if you wan eat snack, de look am, no eat too much. Eat am in moderation.

<sniffs> Post delivery care wey de dey also call postpartum care na something wey dey focus on the recovery of mama an newborn. If woman juz born, she an her baby dey go through something wey de dey call post delivery care or postpartum care. So na to juz monitor the mama an pikin, provide support for dem as de dey recover, mama dey recover, support for the breastfeeding, as you go need to breatfeed her pikin, an any other postpartum concern wey fit dey. The major tins wey de dey look out for during dis period na to make sure sey the baby dey healthy, ensure sey mama dey okay, provide proper hygiene for dem, an also ens ensure sey mama dey chop well, she get the nutrients to recover, an also to take care of her baby. Now, for the baby, during post delivery care or postpartum care, you go make sure sey the newborn dey very okay, dey warm. The way wey dem go dress dem, cover dem well, provide enough um cloth for dem, cover dia head especially during um cold season. If na sunny or dry season, you go also know how you go take dress am make you no go overdress am make e con affect am. [hiss] Then de go also care for the umbilical cord. New born baby wey de jus born, e get one tin wey de call umbilical cord wey de go cut. Dat um stump, de go dey clean am to avoid any infection, keep am dry, make de no put anything make e no affect becos na inside direct access to dia body be dat. So, de go bath dem as well. De fit no bath dem everyday or once in a day depends on the weather. Wash dia face, clean dia bumbum, an make sure sey de dey comfortable. Then dat period, de go feed dem well. Both morning, night, afternoon, anytime wey de need an de go feed dem. De go also make sure sey the pikin dey sleep sleep well. Pikin wey no dey sleep well problem dey. So while de dey sleep, make de sleep on dia back, or dia side. Make de no sleep for dia tummy becos e fit cause something wey cause wey de dey call Sudden Infant Death Syndrome. So, new born baby, e dey best to sleep for dia back, or dia side. Now, another tin for the ma um for the baby na to check am. De dey call am postnatal checkup. De go carry baby go hospital. Nurse go check sey okay, e dey chop, e don gain weight, dis dis one dey. De monitor the baby health, give immunisation wen necessary. Dat one for the baby. Now, for the mama, de go also check her sign, check blood pressure, check her heart rate, check her temperature, to dey sure sey she dey okay. Her hygiene also. Change her sanitary towel as e don born till everything dey normal. She go need rest, go need chop, go need go postnatal checkup as well make nurse too check her says okay she dey recover. If she dey feel pain, de go tell her wetin to do to avoid pain, an then support, teach her how to help her baby during breastfeeding. De go also check mental an physical health as well to know sey okay, mama dey okay fit carry pikin. De go also tell am about family panning so dat e go give her time before she go again if she wan go. If she no wan go, na still her choice.

To prepare for birth as a woman, many tins dey involved. You gaz dey prepare physically, mentally, you gaz get beta support system wey go help you becos na journey wey you go go come back. Apart from dat, you also gaz choose where you go born. Some pipu dey even take childbirth classes. Some pipu dey develop birth plan. Some pipu dey even practice um wetin de dey even call relaxation technique. All dat one involve to prepare for birth. No be small matter. So becos sey na something wey involve human life, you go gaz take am serious. Now, the physical preparation, apart from sey you register for health care provider like hospital, you go get doctor, you go get nurse wey you fit check on in case something happen or you need question. Some pipu go at ten d classes for maybe dos wey be dia first time, learn about um stages of labour, how to manage pain, how to carry yoursef, an everything to expect before, during, an after delivery. You go also need exercise to dey active. you get stamina becos wen you wan born, you go need strength to push your baby come out come out. You go also develop plan— birth plan. Wetin you go prefer? You go prefer CS or you go prefer to born normal, like vagina birth or whichever plan wey you know sey you want or the doctor recommend, you go also consider dat one. An then you go pack your hospital bag. All dat one na still preparation. No be sey wen the tin happen, becos e fit happen anytime if you no if you no dey if you no know wen e go come or you know or anytime the baby say e wan come out, e fit happen. So, you bag go don already dey packed. De go juz gather everything meet you for hospital. So, apart from dat, you go also prepare for after wen you don born. Wen you dey house post delivery, make sure your house get the tins wey you go need: food, um tins wey you go use take care of yoursef and the baby, toiletries an other tins. Then even support you. Pipu go dey wey go help you. Another preparation na your mental, emotional preparation. You go learn how to relax, techniques to relieve you from stress even after you don born, the one wey go help you gather your body together, learn am. Again, another support system wey go dey for you emotionally becos sometimes, mama go juz sit down, pikin go dey cry, mama no know wetin to do, mama fit follow cry. So, if you get good support system, dat period, de go help you, hold your hand, support you. Before you born, during, an even after, you still need dos help, support, emotional an [hiss] an physical presence of. Emotional support from your husband. Talk to dem. From your doctor. Other pipu sef, dem go talk you about am, den go tell you say not to fear. De go give you update. Even dos wey don born before fit help you. Na to meet pipu. De say knowledge is power. So, wen you gain knowledge on dis tins, e go dey easy wen your own time come. Apart from dat, if you know the different stages wey dey inside during to born, you go dey well prepared, an again, God dey help peson. So, as woman, [hiss] so plan before your baby come, no be bad tin, na something wey everybody need do, every woman need do before de even carry belle or if de don carry belle.

To prevent hospital infection, something wey de dey also call Health care Associated Infection HAIs, or Non-social Infection involve combination of different measure wey de dey put in place from hygiene to isolation, to proper use of medical device. Key measures dey to prevent hospital infection. One na hand hygiene. You go wash hand regularly, thoroughly with soap an water or you use alcohol-based hand sanitizer. Dat na very important for the prevention an spread of pathogen for hospital. Na something wey de no dey overemphasize enough becos to wash hand dey very important. Now, you go also use wetin de dey call Personal Protective Equipment PPE. Dat one na like cloth, um nose mask, hand glove, gown. E get something wey pipu dey wear especially wen you don go contaminated area or you dey with peson wey you fit say dey contaminated or you wan cross-examine peson or pipu wey dey contaminated, dat cloth go protect you from your head to your toe. Another measure to prevent hospital infection na isolation precaution. You go implement some isolation measure. Place some pipu wey dey contagious or wey carry contagious sickness for separate place or area for the hospital. Use specific isolation precaution. Cover dem, put um oxygen, e get as de dey do am to prevent the spread of the infection. An then another way na to clean environment an disinfect. To do am regularly go prevent the spread of infection. Patient care equipment, you go clean am becos e get how one patient go get sickness or contagious disease, if de no clean the equipment de carry am go use for another peson, e fit help to spread am further. Clean surface, clean room. If peson comot, clean am properly to reduce pathogen for the hospital as well. Also proper handling of medical devices too dey also help. You go clean the tube—dos wey de dey set inside body— the, the IV line need clean am very well. Acceptive Technique. Make sure de are de clean am thoroughly. Dat one too go help with infection prevention. Another one wey de dey call antimicrobial stewardship. You go use antibiotics well. You go adhere to how de dey use am. No go overuse am to help prevent the make peson body no con dey resistance to the antibiotics. So, e dey reduce the risk of the infection. If pipu use am too much, wen the tin con happen, body no go fit withstand am an the disease go con still spread. Then another way, to educate pipu. Engage pipu, families sey tins dey happen oh, disease dey spread, na like dis you go do, na like dis you go use prevent. Dat way also, you go reduce the risk of infection.

Malaria dey very preventable if you avoid mosquito bite and if you also fit use anti malaria medication while the treatment dey focus on eliminating the parasite you fit use drugs wey get um combination of artemether and lemefantrine or artemether cynine base combination therapy to cure malaria. Different prevention stages dey including to use mosquito net, insect repellants or to take preventive measures wey you dey travel go area wey you no sey dis malaria dey well -well. Na how you fit prevent malaria: One: avoid mosquito bite, your environment gas dey clean keep your your windows close, put net if you no get if you dey for area wey get one or two [hiss] tins use your own um mosquito treated net, pipo de dem dey give dem for primary health centre government don make am um available for pipo, use am use insect repellants if you get, wear long sleeve wear yourself cover your self well. sleep under mosquito net for night dat way mosquito no go no go disturb you because mosquitoes dey very active for night. Anoda way na anti-malaria medication, take anti-malaria drug to prevent am if you dey travel may be where you dey mosquito no too dey, you dey go some where for any occasion you know sey ok you dey kari am for body take am before you go. Anoda tin na vaccination, malaria don get vaccine now ,so e dey available check for your local primary health centre if e dey especially for children wey dey for high risk areas e dey advisable according to world health make pipo take the vaccination. So anoda way na to reduce the breeding site na to take environmental control reduce where mosquito fit dey, stagnant water keep am away, prevent anytin dirty, wey go allow mosquito grow born children for your area. So the treatment of [hiss] malaria na to take artemacynine base combination ACT da way e go kill or destroy the plasmedium malaria wey dey your body wey be the most dangerous type of malaria. odas drugs na chloroquine wey also dey help, quinine, doxynine many odas type dey but the one wey you no sey your body go kari you go take, no go take the one wey go further give you problem but before you do am, seek medical at ten tion, go hospital no sef medicate, ask question through the right source before you take anytin at all, may you no for harm your sef in the processes.

Private insurance plan na plan wey health main ten ance organization or insurance companies dey provide for pipul for staff, small medium or large cooperation e dey also provide for family and some oda pipul wey need am. Private insurance plan dey cover everytin wey cocern the person health. The only tin be sey na the normal insurance but you go get special access to doctor, to hospital, emergency and medication instead make you go que or if somtin happen, instead make you go follow normal process if you…? collect card, register do dis, your private insurance plan cover all dat so dem go give you reference to the service and e go also cover wide range of services wey you need depending on plan wey you choose. The plan dey cover for your children for your wife, cover for your husband your spouse both small and big, you fit even add oda family member, your mama your papa but you go still add moni on top for the plan. Basically any body for your family wey you no sey dis pesin dey important to you and you wan put dem you fit add dem e dey easy if na your office do am de go tell you how to register you and the pesin wey bring the plan for you base on how your salary be so every month dem go dey remove, the company self go dey add for your health care so na who dey alive go fit work so th get private insurance plan no bad, e go save you time, e go safe you stress to dey run up and down for tins go just happen for you. You fit dey one place every tin dey taken care of and again moni no go be problem for you because………….? Take care of some serious health related issue. Many member of your family don no sey tins dey on ground to help at any time. So na good tin to do if you fit do am but if you no fit do am oda ones dey to also have insurance for your sef and your family.

Public health announcement na information wey dem dey give the public wen somtin happen wen big thing happen or may be pandemic or outbreak of infection dey happen anytin wey dey related to health dey happen na in the public service, public health announcement dey use am for, for example, during covid wen covid first start we first hear am for news that na one way to also announce sey somtin dey come wen e never start to dey spread but wen dey just dicover am na news kari am so that na an example of how public health announcement dey take place, Anoda way of public health announcement na wen pipul organization, health providers spread information through different means of communication, example, video some go do video, some go do letter, news letter de go write am some de go pos am with the help of social media now e no dey hard to tell pipul about tins before the time of oath, na just for radio, if you no get light, you no get radio, you no get television you no go no sey somtin dey happen or somtin don happen. Before- before wen tins never, technology never enter we dey go from place to place dey tell pesin and dat one de dey very tedious, very stressful, e dey make pipul no dey get information quick, e fit cause wahala but now because of technology tins don dey beta now you fit dey your house wherever fit send message through whatsapp, through social media, through broadcast as many pipul wey you wan tell incase of an outbreak so e dey easy now to contain some of dis tins. For example wen dat covid start again wen e from china come e dey very important because de put am for news, pipul see, so pipul bigin take measure, pipul bigin stop t to travel, dos wey travel dey where den dey dos wey never travel sidown for house, so e help, e help to contain the pandemic even though wen the tin come e go still tell you sey, I dey here no go here so all the public health announcement na to help the health system to help pipul as well for a community for the country make disease or anytin wey dey happen no spread, make pipul dey aware of wetin to do apart of to give information e go also tell pipul wen tins happen wetin to do wen you experience dis, any tin fit happen may be weda change o or change just anytin e fit no be for health alone information generally once e dey easily aceesible pipul go no take prevention because of how covid be don dey anytin wey den tell pipul now government de come talk sey dis and dis dey happen pipul go adhere, so the thing dey also help um spread news fast nd e dey also make pipul dey aware of tins wey dey happen and take preventive measures to also teach odas.